Abashaija babiri bashutamire omu ryato, bariyo nibagyenda aha mutwe gw'amaizi, amaizi garimu enjubu nyingi munonga, enjubu z'emereize emitwe kandi ziriyo nizireeba abantu omwe omushaija ayemereire omu ryato omu rubaju rw'amaizi harimu ebimera

Omwana muto ayemereire aha muryango ariyo naareeba kunuya, eyemereire aha muryango ogw'enju ekozire omu makoko kandi omunda harimu obutebe, obutebe obu n'obu barikukora omu bintu ebya purasitika

Omuntu ari omu maizi ariyo navuga eryaato Kandi omuntu ariyo nayerekyerera enju eri aha nkungu y'amaizi aine enkatsi omungaro nateera amaizi kugura ngu eryaato ritambure. Obuseeri hariyo omushozi Kandi orubaju rweye harimu obunyaatsi nana ebindi bimera.

Enjojo ibiri mpango munonga ziriyo nizitambura omu bunyaantsi nana obuti nizirya ebyokurya. Ebyokurya byazo nizirya obunyaantsi . Enjojo ezi, ziine akagobora Karaingwa Kandi ziine amatu mahango nizo enyamaishwa mpango munonga ezirikurya ebinyaantsi n'ebindi.

Abantu bariyo nibaguza enkoko omu katare, enkoko bazitiire omu buseero nibaziguza harimu enkoko ez'enyankore Kandi harimu nezitari z'enyankore . Nibaguza n'embaata n'ebindi binyonyi Kandi enyima hariho obupiki obubarikwija nibavuga.

Obwoki bwingi munonga nibabuguza, obwoki babupakingire nibabuguza kandi buhandikireho eiziina rwabwe butiireho na ekushushani ky'enjoki kandi obwoki obu buhandikireho na obuhango bwabo ningashi obwingi bwabo obu bakubugurizamu.

Abantu bariyo nibagyezaho okuteera amatafaari abantu abo harimu abakazi hamwe n'abashaija. Abakazi bariyo nibagyezaho okuhinga kandi omu rubaju rwaabo abandi bariyo nibataaha amaizi nibagashuka omu duraamu aha rubaju rwaabo hariho entanuuru kandi hariho n'abaana abariyo nibabashamarira.

Omwana ashutamire aha muryaango gw'orwigi, orwigi n'orw'ekiti kandi barukingire omu maisho g'omwana harho omugoye gwanikireho engoye zikwatiise obuntu obuzikwatsire ngu zitaragara omu maisho gye harimu ekiti.

Ekimotoka ekihekire ekindi , ekimotoka ekibahekire nikishara enguuto Kandi eky'ahansi n'ekimotoka ekikwekorera emotoka empangoho Kandi omu rubaju hariho omuntu ayemereire haihi hariho owa piki ahekire omuntu Kandi owa piki ajwire ekikofiira omu mutwe , omu maisho ge hariho omushaija atiire ebikaru ayekwatsire omu manyugunyu.

Enjojo ziriyo nizinywa amaizi. Enjojo zicumisire orugorora omu maizi nizigyezaho okunywa. Enjojo n'enyamaishwa mpango. Ziine amaguru mahango munonga kandi ziine n'amaino maraingwa.

Orugari rw'erangi z'emiringo mingi. Orugari oru nibakiira kuteekaho ebintu nk'oburo nibeereraho ebindi bintu nigashi babikaho ebimwe ebintu ebi bakwanika kandi orugari oru rutairwe omu mwanya murungi gw'okurureeberamu rwine erangi ezimwe neeza kinekye ezindi niziragura kandi ezindi neeza mutare.

Ente ezirikuhinga ningashi ezirikushara oruguuto ente bazikomire ebiti omu mahembe Kandi ziriyo nizikurura ekintu narishi ekyoma ekyokushara enguuto ente n'eibiri Kandi ziine amahembe maraingwa ziriyo niziraba omu ruguuto.